Aƒe aɖee nye esia, kaɖi le xɔa me, ahuhɔe aɖe hã le xɔa me, wosi kaɖi hã da ɖe xɔa me, agbalẽ aɖewo le xɔa me, dzonu ʋɛ̃ aɖewo le teƒea, wowɔ fefe nane hã abe ame ene hã da ɖe xɔa me, edze abe ame aɖe ƒe subɔƒee nys afi sia.

Ŋunyaŋunya aɖe dzɔ le afi sia, kpovitɔwo le ŋutsu ɖeka aɖe ƒom, wotsɔ woƒe nuwo le mamleawo tutum yi axa dzie.

Ame aɖewo nɔ afisia, ɖewo nɔ anyigba, ɖewo le tsitre, nyɔnu ɖeka aɖe do awu dzié le wo dome, ekeke eƒe abɔ me bã, eye wò bi eɖokui yi megbe dome vie.

Wole nu vovovowo dzram le afi sia. Wole bagiwo, kɔgawo, kukuwo togɛwo hã dzram le afi sia. Amewo va le nuawo kpɔm ɖa. Nyɔnu aɖe bɔbɔ nɔ eƒe asigba la gbɔ hele amewo dzɔm.

Ame aɖewo le afi sia. Dɔwɔlawoe wo nye. Ŋu aɖe le wogbɔ. Xɔ gã aɖe hã le gbɔ. Ka aɖe le wo gbɔ le afi ma. Amea ƒe ɖewo tsɔ nu mo.

Afɔku aɖe dzɔ le afi sia, ŋu yibɔ aɖee kpɔ afɔkua, dzotsinyawo dzikpɔla le teƒea, ŋu la ƒe ŋkume kaka ŋuyaŋuya, nukpɔlwo tɔ ɖe adzɔbe ɖaa.

Ame aɖewo tsɔ agba ɖe dzime. Agbawo sɔgbɔ. Ŋutsu ɖeka aɖe le ŋgɔ le du dzi. Nyɔnu aɖe tsɔ agba kple aŋeto ɖe asi. Tsi aɖe le teƒea, atsi aɖe ƒoxla tsiawo.

Ame aɖewo le dɔ wɔm le afi sia. Gakpowo le teƒea si ŋuti woledɔ wɔm le. Wotsɔ ati aɖewo hã bla gli aɖewo. Ame aɖewo le dzime boboobo le gakpoa dzi.

Ame aɖewo nɔ afisia, wo nɔ zikpui aɖe me, wɔametɔwoe wonye. Wole asi hedo abɔ ɖe dzi. Wole dzidzɔkpɔkpɔ tɔxɛ aɖe me.

Amewo le dɔ wɔm le afi sia. Woɖɔ kuku blɔwo ɖe ta. Wodo dɔwɔwuwo eye ɖewo hã medo dɔwɔwu o. Xɔ kɔkɔ aɖe le woxa dzi ɖaa.

Kɔƒe mee aɖe nye ya le afisia. Be xɔ aɖe le teƒea, ye wotsɔ anyi tu xɔ lae. Ame aɖewo le agbawo ɖe ta. Wòle bagiwo ɖe ta. Gasɔ aɖe le xɔa xa. Nake aɖewo hã le xɔa xa.

Ame aɖewo le tsi aɖe me. Gbewo le tsia me. Tɔdziŋu aɖe hã le tsia me. Ameawo tsɔ avɔwo le dada ɖe tsia me.

Amewo bɔbɔ nɔ anyi. Wodo awu ʋi, awu dzɛ̃wo kple aŋutiɖiɖi amadede bubu eye wonɔ afi sia. Ŋutsu aɖe le wo ŋgɔ. Ekpla bagi aɖe ɖe dzi. Flaga le esi eye wodo eƒe abɔwo ɖe.

Xɔ nya kpɔa ɖe me nye sia, atukpawo sɔ̃e wo tsɔ tu xɔa ƒe akpa gã tɔe, amewo le xɔa tame kple egɔme sia, wole zɔzɔm le xɔa dzi, kaɖi nyakpɔwo hã le xɔame.

Ame aɖewo bɔbɔ nɔ sukuxɔ me, ametsitsiwoe nye ameawo. Wonɔ aŋe zikpui kple aŋe kplɔ ŋuti. Nufiala aɖe tɔ ɖe…ɖaa hele nu fiam ameawo.

Amidzraƒe aɖe enye afisia, ameawo le fli me hele ami dzɔm be yewoadze, ɖewo tsɔ aŋegowo be yewoadze ɖe eme, ʋutɔwo hã le teƒea. Mototɔwo hã va tɔ be yewoadze amia.

Ame aɖewo hã tɔ ɖe xɔ aɖe tame le afisia. Gbadagba ɖeka le wò dome. Amewo le dze ɖom. Ke ame bubuwo hã tɔ ɖe xɔ ƒe megbe ɖa. Ati aɖe le woxa.

Asi aɖe me enye afisia, amawo ɖo asi ɖe aŋegowo me, wo do nuawo ɖe aŋe goawo me eye wo tɔ ɖe wo gbɔ, agbadɔ aɖe le afima, sabalawo, ayiwo, bliwo kpakpli bladzowo le teƒea.

Tsi ɖo le afisia. Tsi ɖe amewo. Wòle tsiame tom le wòƒe nuwo fɔm le dzodzi mee. Ʋu aɖewo hã le tsia me tom. Gasɔwo hã le tsia me zɔm.

ame aɖe siwo dó awu ɖe atsɔɖoɖo ɖeka ɖe me ɖa la lɛ tɛƒia wodó nu ɖe kɔ dzoŋu hã lɛ kɔ nawo nane lɛ wó ŋgɔ abɛ kplɔ ene gakɛ edzi zrɔ ka aɖe hã to anyigbã nawo

Ame etɔ̃ aɖewo le sɔ kɔkɔ aɖe dzi, batakarie wo do, eye wo ɖɔ kuku hã ɖe ta, ʋuwo hã le teƒea, gasɔwo hã va yi na, amewo tɔ le wo kpɔm wo va yi na.

Ame aɖewo le afi sia le xɔ aɖe xa. Ŋutsu ɖeka aɖe tɔ ɖe wo ŋgɔ le nu ƒom na wo. Ɖeviwo sia tsaka ameawo. Ŋutsuwo hã le wo dome. Ameawo le fli me.

Anyi xɔ aɖewo le afisia, xɔa ƒe ɖewo gba eye amewo ƒe nuwo kaka ɖe xexe, amaɖewo va le nuawo me tsam he le ɖewo fɔm, wo tsɔ nu bla ta.